Halkaan waxaa yaalo suud oo yaalo meel carwo ah.

Halkan waxayalo fuul io barbaroni cabitan cambo ah io malwax

Saxankan wax ku jiro canjeero daafi ukun hilip duwan